Oohi odhi li wo oshitopolwa sheshito na odhili dha shitikika, moka to adha dha shitwa dhina omalwaala giili nogi ili.

Muunamapya, iimeno oyi li ha yi kunwa muungundu, nomelandulathano opo yi vule, oku dilwa oshimpwiyu nuupu. Ongele oku yi tekela, ongele oku yi tonatela kuupuka.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti shono shili oshile noshina othingo onde. Oshili hashi li kombanda yomano noshili hashi tilika kiinamwenyo yilwe yomokuti.

Oonduli odho wo dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yomokuti ya gamenwa kepangelo, ndjoka hayi kala ya edhililwa momahala gondjedhililo yiinamwenyo. Ohadhi kala dhi na othingo onde, no ha yili kombanda yomiti.

Ngele otashiya kemuno lyoohi, aantu oyeli haya ningi po uundama mono yeli omo haya tsike oohi, e taya kala tayedhi pelemo iikulya opo dhi koke, dho dhi wape oku kwatwamo noku landithwa, aantu yiimonene mo iiyemo noshowo dhokulya.

Oondundu odhi li dha opaleka eshito ndhili dha shitwa momamanya, no poompito oto vulu oku adha dha kankuka omamanya

Oondundu odhi li oshitopolwa she shito nodhi li pombanda, no poompito odhindji aantu ohaya ende no ku ya kondungu yoondundu, taya iyutha omagulu. Yo ya tale wo eshito shi lya shitikika.

Mongashingeyi opu na omashina ngono ga ndulukilwa owina gokukuna nenge mono omo hamu kokele iimeno meni lyomatungo. Aantu hapoompito adhihe ye na okukuna momapya.

Muunamapya wopashinanena ,omwa ndulukwa omashina ngono haga vulu okupilula evi nenge oku li vundakanitha, go taga kunu wo nokuhelela iikunomwa.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinanwenyo mbyono yomokuti yili wo hayi vulu okwiigilila aantu noku kala mokati kaantu uuna ya tekulwa nokusilwa oshipwiyu kaantu.

Mookamba dhoofalama unene dhoka tadhi adhika muushimba, odhi li dhina omahala omanene, mono muli muna omiti noshowo oondundu. No to adha mo uudhila uushona mbono wu li wa taakana mo.

Uunamapya mbuno wahuma komeho omuli muna omashina ngono gandulukiwa owina oku kuna iimeno. Kashi shiwe pompito adhihe mpono aanafalama yeli haya longitha omapya moku kuna iimeno opo ya mone iiyemo.

Uuna iilya yakoko nawa, ohayi tulako omitse etadhi kukuta . Ndhono dhili odho hadhi tewako opo aantu yekedhi dhenge , yo taya kuthako oondanda ndhono dhili hadhi longithwa okuninga uusila womahangu.

Uuwanawa wuushitwe owuli owo oonzo dhiiyemo yiilongo oyindji, oshoka uushitwe ohawu nana aatalelipo mbono haye ya taya tala miilongo yi ili noyi ili, etaya futu.

Muundama mbono wuli wa ndulukilwa owina wokutekulila oohi, owuli owa tulwa wo ominino dhuupomba ndhono dhili odho hadhi eta mo omeya uuna aantu ye wete kutya omeya oga shuna pevi.

Muunamapya omuna aanangeshefa mbono haya kunu omboga oyo ayike kondandalunde noha ye yi sile oshimpwiyu, uuna ya koko ohaye yi teya e ta ye ke yi landithe po yi imonene iiyemo.

Muunamapya mongashiingeyi, omuli mwa ndulukwa omashina gopashinanena ngono geli haga longithwa ongele okufula evi nongele oku yelekanitha nosho woo oku fila evi .

Oonkanga odho wo dhimwe dhomuudhila mbono womokuti, nowu li hawu vulu oku tekulwa ongele omomagumbo. Ohawu vulu oku igilila aantu e ta wu kala mokati kaantu.

Oohi odhili wo dhashitwa pamaludhi giili nogili , moka tovulu okwaadha dhina omalwaala gayooloka nenge omalutu giivule, dhimwe oonene nadhimwe oonshona.

Ominino dhoka poompito odhindji mpono hadhi longithwa okutekela iimeno, odhi li dha longwa moonayilona nodhi li wo hadhi tulwa owala kopomba, dho tadhi ende omeya ngono haga shashamine iimeno.

Muuyuni wehumo komeho, aanamapya oyeli haya longitha omikalo dhoku kuna iimeno nenge iikwamboga meni lyoondunda mono yili hayi mono oonte dholusheno yo taye yi tile wo omeya opo yi koke, ashike ihayi mono oonte dhetango.

Muunamapya omuli wo mwa ndulukwa omashina ngono geli haga kumbu omwiidhi, ngele otashiya kaanafaalama mbono haya kunu omwiidhi nelalakano lyokugu landitha kaanafaalama yalwe unene tuu pethinbo ndyoka lyondjala yiimuna.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyono ya simanekwa ngele tashi ya kuunafaalama nenge kuuniimuna, oshoka pethimbo lyomuloka ohadhi vala uutana, mbono hawu koko e tawu ka vala wo wi indjipaleke omwaalu gwiimuna.

Uuna aatalelipo ye ya momahala gomatalelepo oha yeende miiyenditho mbyono yi na uutala noya patuluka opo ya mone uushitwe nawa. Iiyenditho mbino oha yi kala yi na aahingi mbono ya pyokoka noyeshi omahala nawa opo ye yuulukile.

Onduli yokananathingo, oyo oshinamwenyo shono sha shitwa shi na othingo onde noha shi kala pomahala goondjedhililo ngono ha geya okutalelwapo kaatalelipo okuza kiilongo niilongo.

Muuyuni wehumokomeho, aanafaalama ohaya longitha omashina gokukuna iimeno ngono gandulukilwa po owina nelalakano lyokukuna iimeno meni lyo matungo .

Ngele otashi ya kemuno lyoohi, aantu ohaya longitha oothayila mokuninga uuthima moka omo haya munine oohi dhawo.

Uunshitwe owu ki wa yooloka koombinga noombinga mono to vulu oku adha omahala gamwe gena ashike oondundu nomamanya, ndeke ka gena iimeno. No poompito dhimwe ogena owala omwiidhi.

Momahala goondjidhililo dhiinamwenyo yomokuti omuli ha mwaadhika iinamwenyo yomaludhi giili nogiili ongele oondjamba nongele oonduli.

Omiti odhi li dha simana oshoka ohadhi longithwa oku nduluka po iinima yomaludhi gi ili nogi ili ongele iipundi, nongele iitaafula mbyono wo hayi kala yili pamaludhi gi ili nogi ili. Oto vulu oku adha iitaafula yimwe yina wo omagulu.

Ngele ota shi ya kekuno lyiimeno muunamapya, aantu oye li ha ya longitha ominino dhopashinanena ndho dhili odho ha dhi tekele, iimeno kudhodhene. Omuntu oha patulula owala opomba, nominino oha dhi tekele iimeno ayihe, nomeya ngoka ta ga shanuka okuza mominino.

Eshito olyo oshinima oshiwanawa nopoompito odhindji itoshi uvuko. Oto adha mo oondundu ndhono dhili dha tulwa kumwe komamanya, geli miipambu iinene, nongele owedhi tala ohadhi monika nawa.

Ngele otashiya pomahala gopawunongononi ohamu adhika oombaali dhono dhili dhalongelwamo dhono dhili wo dhina omakende nenge omahanga ngono hagalongithwa pakunongonona iinima yi ili noyi ili.

Oondeyina odho oondumba dhomavi ndhono hadhi gongelwa kombepo pombanda puule. Nongele owedhi tala ohadhi monika dha fa oondundu.

Ngele otashiya kemuno lyoohi. Oohi odhili woo hadhi tekulilwa moondama mono tadhi munwa ,mono dhili tadhi pewa iikulya iikukya mbyono ya longelwa owina yoohi.

Omambakumbaku oge li haga longithwa muunamapya ongele okupulula noshowo okunana iinima mbyoka ya pumbwa oku inyengithwa, ongele etemba noshowo iinima yilwe mofalama.

Ombuga olo ehala ndono li li kali na iimeno oyindji oshoka ihali lokwa shinene. Niimeno mbyono yili mo oyi li ihayi pula omeya ogendji, no hayi vulu okukala nomwenyo ethimbo ele.

Aanamapya yamwe oye li haa kunu omatama, ngono geli haga tulilwa po iiti, mbyono hayi ga yamvidhidha, opo ga mene gubukilila, go ga wape ga gandje iiyimati oyindji nawa noyi li nawa.

Momahala goondjedhililo giinamwenyo yomokuti, omuli hamu adhika iiyamakuti yomaludhi giili nogiili ongele oondjamba oomenye noshowoo oompugulu .

Uunamapya aantu oye li haya tsike iimeno nelalakano lyo ku indjipaleka iimeno, opo aantu ya vule ya mone iiyimati okuza kiimeno hoka.

Oonzi dhimwe dhomiinamwenyo mbyono hayi munwa kaanafaalama oshoka ohayi koko e tayi landithwa po. Ongele opanyama nenge tayi landithwa kaanangeshefa nenge aanafaalama yalwe.

Pashinanena ngele ota shi ya komapya ngono geli haga kunwa omakunde? Ogeli woo ga tulwa ominino dhomeya, dhono dhili odho hadhi tekele omakunde, nodhili woo odho omukalo omupu gwoku tekela iimeno.

Oondundu odhili oshitopolwa sheshito ndhoka dhili dha ningwa momamanya omanene nohadhi kala dhili pombanda puule. Moondundu wo ohamu vulu oku adhika iinamwenyo mbyoka ihayi kala mokati kaantu.

Mo Namibia omu li muna aantu yomuthigululwakalo dha yooloka, moka wo mu li muna aahimba mboka ha ya zala iitenge no ha ya gwaya omalukula.

Muunamapya omuna aanongontu mbono ye li haya talele iimeno, ongele omo ku koka kwayo noshowo okutalela uupuka niinima yilwe mbyoka tayi vulu okuyinda ekoko lyiimeno.

Moongeshefa nomolumuno loohi, oohi odhili hadhi tsikwa moondama mono hadhi pelwa iikulya nohadhi kokele, nuuna dha koko ohadhi kwatwa noonete etadhi ka landithwa nenge dhi liwe.

Oondjamba odho iinamwenyo iinene yomokuti mbyono wo yili hayi sile uundjambagona wadho oshimpwiyu nodhili hadhi kala mongundu onene poompito dhimwe nohadhi gamene okandjambagona.

Ombwa oyi li oyo oshinamwenyo shomokati kaantu, ndjono hayi vulu okukala oshitopolwa shaakwanegumbo esiku nesiku, oshoka ohayi silwa oshimpwiyu kaantu, yo wo ohayi ya gamene, tayi gamene iinima yawo.

Oondama dhomeya odhili omahala ngoka gatungilwa owina gakwatelwe omeya kutya nee onelalakano lyokutsika mo iikwameya ano iinamwenyo yomomeya nenge olyo kupungulamo omeya gokunwa ongele ogaantu nenge ogiinamwenyo.

Oondeina odho oondundu mavi ndhono hadhi ningwa kombepo ohadhi adhika ihe momahala ngono ga mbugala nenge kominkulofuta.

Ngele tashiya pokutekela iimeno, aantu ohaya longitha oondjila dhopashinanena ndhono dha longwa hadhi matuka omeya omuntu ohapatululako owala wo otawu tameke okutekela pomakota giimeno.

Oombaka odho uudhila womokati kaantu, dhono dhili hadhi munwa omolwa onyama yadho noshowo omayi mwa kwatelwa woo omalwenya gadho.

Iikwamboga oyili yimwe yo miimeno mbyono hayi kunwa pakuno lyopashinanena, mono iimeno hayi tekelwa, no hayi kunwa meni lyomatungo no hayi mono owala oonte dholusheno

Oondundu odhili odho oshitopolwa sheshito nodhili dha shitwa momamanya ngono geli omanene noga tulwa kumwe e taga yi mombanda muule.

Oshiheke olyo ehala ndyono lya shitwa lya thitikika nomiti nenge niimeno. Ohali kala ihe li li kokule naantu poompito odhindji nolwindji oto adha mo owala iinamwenyo.

Iikuku yoondjuhwa moongeshefa dhopashinanena naandhi dhi li dhopamuthika gopombanda oya longwa. Mono oondjuhwa hadhi kala pehala limwe, omo ngaa hadhi lile mo omo hadhi valele. Omayi ohaga kuthwa mo ashike, mo tamu opalekwa.

Uuna oohi dha kunwa, odhili hadhi haalekwa kooyene yadho momithima nenge muundombe mono dhili dha kunwa. Omuntu ohayi ko ihe esiku kehe tedhipe dhi lye.

Oongombe odhili oshitopolwa shesimano shuuniimuna, oshoka aantu oye li haya munu nadho, ndhoka hadhi vulu oku e ta po onyama nosho wo iiyemo ngele dha landithwa.

Iikunino ,oyo ehala mono hamu kunwa iimeno yo maludhi giili nogiili noyili hayi mono etonatelo okuza kooyene yawo ,mono iimeno hayi gamenwa ongele wo okuupuka, mbono hawu kala mokati kayo.

Komikulemeya oku li haku adhika uumanya mbono wuli uushona, nohawu monika nawa, nowuli wa thethelekana nawa, na itawu monitha omuntu oshiponga.

Omamanya ogo iipambu yevi mbyono iikukutu noyi li oyo hayi kala ya ninga po oondundu.

Omakwilika ogeli ogo shimwe shomiinima mbyoka yiholike kuunona okudhanwa ngele otashi ya pomahala gomayinyanyudho gaanona. Otwaadha ta wu ihiki na ohawu kala wa nyanyukwa.

Uuna iinamwenyo yomomeya ta yi tsikwa paampito dhimwe oha yi tulwa mootite muna omweya opo yi wape yikuthwe pehala limwe oku ya pehala ekwawo kaa yi se kombembo ndjono inaye yi igilila.

Uuna omvula ya loka, aanamapya ohaa pulula, nelalakano, opo ya fundagule evi, yo ya wape okukuna iikunomwa yawo. Pashinanena, aantu ohaa longitha ihe omambakumbaku ngele tashi ya kepululo.

Omatemba gokulila oondjuhwa ogeli gandulukilwamo miikuku, mono iikulya hayi tukwamo owala , dho oondjuhwa tadhi li dhamanguluka nawa.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti mbyono yili iinene yo oyili yina ombili yo ohayi vulu woo okukala mokati kaantu no ohayi silwa oshimpwiyu kaantu nenge kaatekuli yawo.

Ootsa oyo uudhila womokuti mbono. Wuli wayambegwa nomeho ngoka haga mono kokule. Nowuli hawuli onyama yiyamakuti opo yihupe.

Ondjuhwa oyi li hayi sile uuyuhwena wayo oshimpwiyu nohayi kaleke kokule nayo, nuna ngele otayi lala ohaye wu kaleke pooha nayo nohayewu tula momalwenya ngele tashi vulika.

Oshikuku oshili ehala mo no oondjuhwa ha dhi kala, nodhi li oko hadhi pelwa ikulya nomeya ga dho, nuuna dha vala omayi oha ga kuthwa ko owala mo ta mu opalekwa.

Uuna Shiyenga shaNangombe ya loka, nefundja lya thika, aantu oye li haya kwata oohi, noye li haya longitha oonete oku kwata oohi mongundu onene.

Oshikuku shoondjuhwa olyo ehala mono aaniimuna yoondjuhwa haya kaleke oondjuhwa dhawo nodhi li omo hadhi pewelwa iikulya nokuvalela omayi.

Okandama koohi omo mehala mono hamu tsikwa oohi nohadhi tulwamo e tadhi kala hadhi pelwa mo okulya, mono dhili omo hadhi kokele e tadhi valele mo.

Oondama dhoohi odho omahala ngono geli gafulilwa owina hamu kwatelwa omeya mono hamutsikwa oohi nopaampito dhimwe ohaga kala gandhindhilikwa shi ikwatelela koonomola dhago.

Onduli yokanonathingo oyo oshinamwenyo shomokuti shono shi li shimwe shomiinamwenyo mbyono iile noshi li hashi li iimeno.

Oongandu odho iiyengele iinene yomomeya mbyono yili hayi kala momeya ethimbo alihe nohayi ya owala koontuni uuna tayi langele sha shokulya nenge tayi ya yoontele okamutenya.

Mongeshefa yiimeno, iimeno ohayi kunwa mootite, mono yili omo hayi kokele opo yi shi ninge oshipu ngele ya landwa po yi kale tulwe mevi.

Ominino dhoku tondoka omeya odhili hadhi longithwa oku shashamina iimeno, dhono hadhi tulwa dha taandela mokati kiimeno, po tapu tulwa woo dhimwe dhono dhuuka pomakota nodhili hadhi tekele kudho dhene uuna kopomba kwa patululwa.

Mepululo embakumbaku ohali longitha omatemo ngono geli ogo haga tsu mevi etaga tameke taga fundagula evi nokukuthamo iimeno mbyono inaayi pumbiwa.

Oondundu dhoshiyentsi odhili hadhi adhikwa komukulofuta hono dhili hadhi ningwapo kombepo onene ndjono hayi gongele evi mondunda onene, ndjono hayi kala yuuka pombanda yafa oondundu.

Ekuno lyiimeno lyo pashinanena, olyo omukalo ngono iimeno hayi kunwa meni lyomatungu nohayi mono oonte dholusheno pehala lyoonte dhetango, ohayitilwa owala omeya nohayi koka unene ngele tayi tonatelwa.

Omamanya ogo omakuma gevi ngono ge li omakukutu nopampito dhimwe omanene, noge li woo ogo geli kumwe noganinga po oondundu.

Embakumbaku olyo li li ha li longithwa okupulula nokutula oshilwa mepya, opo aantu ya wape ya kune iikunomwa yawo mbyono ya hala okulongitha muunamapya wawo nomomalandithilo gawo.

Oondundu odhi li dha ningwa momamanya, nodhi li pombanda puule. Odhi na uutalelo uunene nodha longwa dhi li pombanda.

Omankende ogeli gamwe gomoohi, ndhoka wo hadhi ya nefundja uuna omvula ya loka, ya dhiginina noge li wo haga koko e taga ningi omanene.

Iigunda yomakandelo, oyili oyo oondjendhililo dhoongombe pethimbo tadhi kandwa. Omuna omatemba moka hadhi tulilwa iikulya dhilye uuna tadhi kandwa.

Koshikuku shoondjuhwa ohaku kala kuna uuyemele mbono wa ndulukilwa owina oku pelwa oondjuhwa ongele iikulya nenge omeya. Iinima ohayi tulwa mo owala dho oondjuhwa tadhiipe dho dhene.

Omagumbo gomiti oge li ogo omalukalwa gopamuthigululwakalo noga kala ogo omukalo hagu longithwa kookuku okuninga omagumbo gawo. Kehe shimwe ohashi ningwa ihe miiti nenge moomwiidhi ndhono eshito lya gandja.

Embakumbaku lyokumwa omwiidhi ohali longithwa muunamapya, mono aantu haya kunu omwiidhi nohaye gumu ngele gwakoko eta yegu kwata miipandi opo wuga pungulwe gupewe iinamwenyo komadhiya.

Eshina lyokufula iilambo, oli li hali longithwa poompito odhindji. Nomuunamapya wo, aantu oye li haye li longitha, ngele ye na sho ya hala oku fula momapya gawo. Ongee oku fula mo omakota giimeno mbyono inaa yi halika we.

Ngele otashi ya koongeshefa dhopaunamapya, iimeno ohayi kunwa momahanga mono omo hayi kokele opo shi kale oshipu uuna omulandi eshi landa po nokwa hala okutula oshimeno she mevi ehanga oheli tete owala nenge eshi pwikule mo.

Ehwiyu olyo okadhila hono haka monoko nawa uusiku ashike omutenya ihaka monoko nawa. Oha ka li oombuku. Oha ka ende ethimbo kehe ihe unene oke hole oku enda uusiku.

Moongeshefa dhuunamapya wiiyimati omatama oge li haga kolwa eta ga yogwa noku pakelwa miiyaha opo gashiwe gaka landithwe.

Ngele ota shiya kiinamwenyo yomokuti, oondjamba noonduli odhili woo yimwe yomiinamwenyo mbyono yi na ombili na oyi li iinene oku yeleka niikwawo.

Oluhwa olwo ehala ndyono lyi li lya kambakanwa kiihwa, nakehe pamwe to tala, iihwa yi li po no kamu na oomahala mpono aantu haya kala, ihe ohaya piti mo owala.

Oshigunda osho ehala mono hamu edhililwa oongombe, uuna tadhi edhililwa dhi ka lale, nenge tadhi edhililwa mo uuna tadhi kandwa, opo kaadhi kale tadhi inyenge unene.

Omamanya ogeli ogo omakuma gondundu ngono geli ogo ganingapo ondundu no ohaga pambukako iipambu iinene.

Ondjambameya oyo oshinamwanyo shimwe shono hashi kala ethimbo olindji kohi yomeya nohashi ya owala kombanda ethimbo efupi, sho tashi shuna mo.

Omunino gokutekela iimeno ohagu kala gu na uumbululu mbono wu li owo hawu shashamine omeya kiimeno uuna opomba ya patuluka.

Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti, noyili hayi nu omeya momadhiya nenge momithima ndhono dhi li momahala giikunino yiinamwenyo.

Ombuga oyo ehala ndyono lyi li lyakukuta, na ihali kala nomeya. Kali na iimeno oyindji, oli na ashike kooshimwe, niimeno mbyono to adha mo oyi li ihaayi pula omeya ogendji.

Uuna mepya mwa pululwa, oha mu kala mu na oofola ndhono dhili hadhi ningwa mo kembakumbaku ngele lya pulula. Oofola odhili omo ha mu tondoka omeya, po poontuni ta pu kunwa.

Oshikunino olyi li olyo ehala moka hamukunwa iimeno olyi li enene na ohamukunwa iikunomwa yomaludhi gi ili nogi ili shi ikwatelela kwashoka omukuni ahala.

Omboga oyili woo hayi kunwa mumwe niimeno mbyoka hayi kunwa momakuno gopashinanena mono iimeno hayi pewa oonte dholusheno peha dhoonte dhetango, nohayi tekelwa yili meni lyetungo mono hayi hokolwa koonte dholusheno.

Omayanga ogo iimeno mbyoka hayi mene momalundu ,nongele omvula oya loko ohayi kala ya shena nokutulako oongala ndhono hadhi kala dhina omalwaala gi ili nogi ili.

Oshimbombo, omboga nomakunde, oyi li oyo iikulya yopamuthigululwakalo, mbyono hayi zi miimeno. Mbyono hayi kunwa nohayi tewa, opo ihe tamu ningwa iikulya.

Uuna aantu ya kwata oohi ohadhi anekwa pomashashi mpono hadhi tulwa opo dhi kukute, dha yela nawa, dho dhi wape okutandwa opo dhi liwe.

Onduli oyo oshinamwenyo oshile kiinamwenyo ayihe yomokuti, oshili ha shi li pombanda yomiti dhoka omile.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti mbyono ohayi kala mokati kaantu noyili wo hayi nu iimeno momithima dhono dhahupa momahala goku edhilila iinamwenyo.

Muunamapya omuna omahala ngono giimeno , ngono geli omo hamu kunwa iimeno nenge iikunomwa yomaludhi giili nogiili noyili hayi silwa oshimpwiyu esiku kehe.

Oondeina odho oondundu dhosheentsi ndhono hadhi ningwa po kombepo ano evi ndono hali gongelwa mondumba onene sigo tali ningi po ondundu nenge ondumba onene.

Oongombe niikombo oyo iimuna mbyoka hayi munwa nayo muunamapya nomuuniimuna mbyono hayi silwa oshimpwiyu ethimbo kehe kaantu yo tayi eta iiyetwapo iiwanawa, ongele omahini, ongele onyama nongele okugandja wo oshipa.

Ondama yoohi olyo ehala ndyono lya tungilwa owina, hali kwatelwa omeya. Mondama mono ohamu tulwa oohi, mono hadhi pelwa iikulya, opo dhi vule okukoka.

Oombaka odho dhimwe dhomoondhila mbono hawu sile uumbakona wawo oshimpwiyu, uuna wa tenda. Ohadhi kala dhili nawo ethimbo kehe nohadhi wu longo nkene wu na oku kala.

Ominino dhomeya, odhili hadhi longithwa okutekela iimeno muunamapya wongashingeyi. Ohadhi kala dhina oombululu, dhu uka pomakota giimeno, nuuna kopomba kwa patululwa, ohadhi tekele pomakota giimeno

Oondundu odhi li odho eshito lyomutungilo gomamanya ngono ga shitwa ga tulwa kumwe, noge li pombanda puule, nodhi na wo omutalelo gweshito omuwanawa, oshoka ohadhi monika nawa.

Omuti ogo oshitopolwa sheshito, nopa mpito dhimwe otovulu okugu adha guli momanya ngono geli ogo omakuma gevi omanene omakukutu.

Ombuga olyo ehala ndyono li li lya yela noli na iimeno ta yi yalulwa, naambi yi li mo oyo iishona noyi li hayi hupu komeya ga ngambekwa.

Olufuko olo oohango dhoshiwambo, mono uukadhona mbono wuli uugundjuka noka wuna uunona hawu fukalekwa nohawu ningilwa oshituthi shenyanyu mpono aantu haya kala ta ya nyanyukilwa eikwatonawa lyawo.

Eegumbo lyiimeno, olyo ehala ndyoka lyili lya tungwa owino nolyatulwa etala mono omo hamukuninwa iimeno. Iimeno ohayi mene yili momuzile gwetala moka nohayisilwa oshimpwiyu.

Etango ohali piti kuuzilo ngele kwashi. Ohali kala woo li na omutalelo omwaanawa notali monika nawa pethimbo mpono tali piti.

Uundjambagona owuli wu na aatonateli pethimbo taukoko, no yeli ha ye u sile oshimpyiyu nokuwu yamekitha omahini momandini poompito mpono ooyina kaa ye po no itaa vulu okuyamitha yo ye ne.

Omambakumbaku goku fula noku longa iilonga idhingu ogeli haga longithwa. Ogele omoku ninga oopate, m9ku fula oondama noshowo moku inyengitha iinima mbyono iidhigu itayi vulu oku tumbwa komake gaantu.

Uuna mepya mwa pululwa ohamu kala muna oofola, ndhono muli omo hamu tondoka omeya, omanga omutuni goshilwa oguli ogo hagu longithwa okukuna iimeno.

Ominino dho ku tekela iimeno odhili odho ha dhi longithwa muunamapya wongaashingeyi oshoka odho ha dhi ningi omukalo omupu gokutekela iimeno.

Omuthima ogo oshilambo shoka shafulwa nelalakano lyo kukungulukila omeya ngoka ta ga longithwa moshigwana. Kiinamwenyo nenge kaantu

Ehwiyu olyili ondyo okadhila kamwe komuudhila mbono wuli owo hawu monoko nawa momilema, nonando okukale kwaaludha okadhila hano okeli owala kewete ko notaka vulu owala okwiinyenga nawa.

Oondundu odhili onga oshitopolwa she shito, no dhili dha shitwa dhili pombanda puule nodha gandja omutalelo gweshito omwaanawa.

Omunino gomeya oguli hagu longithwa oku tekela iimeno, ngono guli hagu ululwa oombululu dhili pomakota nenge dha taalela pomakota giimeno e ta dhi tekele uuna omeya taga ende mo.

Omagumbo ogo omahala golukalwa gaantu, mono aantu ye li omo haa zi. Nohaya kala esiku nesiku, noye li haye ga tungu noku ga sila oshimpwiyu.

Momahala goondjedhililo giinamwenyo yomokuti omuli muna omithima mono iinamwenyo yili omo hayi nu. Ohayi gongala ihe pomuthima mpono eta yi nu omeya.

Ekondombolo olyo ondjuhwa ondumentu. Mpoompito odhindji ngele tashiya kuuniimuna woondjuhwa, omakondombolo oha gi ikalekelwa nohagatulwa moondjuhwa oonkiintu uuna sha pumbiwa.

Oondundu odhili oshitopolwa shuushitwe. Odha shitwa dhili pombanda puule, na odha mewa momamanya. Omutalelo wadho, ohawu monika nawa oshoka, eshito olyoopalaa noonkondo.

Ngele otashiya pokutekula uudhila, uudhila owuli hawu hawalekwa, na owuli wuna ehala mpoka hawu pelwa nohawu gongala po esiku kehe, opo wu hawalekwe iikulya yawo.

Engande olyili hali ningwa po kekwatathano lyiihwa nenge lyiimeno mbyono hayi mene yili kumwe yiikwata nohayi tula kumwe oshiima shatungwa toti pamwe ontunda.

Ominino dhokutekela iimeno odhili hadhi kala dha tsuwa oombululu. Ndhoka dhili odho hadhi shashamine omeya pomakota giimeno uuna kopomba kwa patululwa.

Omunkulomeya oguli guna omutalelo omuwanawa, naantu oyendji ohaya nyanyukwa okukala ya kuutumba kooha dhomeya, mono yeli yatula iipundi yawo e taya kala omutumba.

Eshina lyokukuna noku helela olili hali longithwa muunamapya moka aantu haya tulamo iilya nenge iikunomwa yoludhi ndono yahala okukuna kyontali ka enda owala mondjila yalyo onkulu uuna tali file.

Oondjamba odho iinamwenyo yomokuti mbyono woo yili iinambili nopoompito dhimwe ohayi vulu oku kala mokati kaantu. Oyili hayi itonatele nokwiisila oshimpwiyu .

Oondjamba odho yimwe yomiinamwenyo mbyoka iinene nene yomokuti na oyivule iinamwenyo oyindji, odhili wo dhina ombili na ohadhi vulu okukala mokati kaantu.

Oombaka odho uudhila womokati kaantu, mbono wuli woo hawu tekulwa. Ohawu vala omayi nuuna gatende ohadhi sile oshimpwuyu uumbakagona.

Aataleli oye li haa yungu oontanda nokudhika ootenda pomahala ngono ge li ga andjuka uuna taa tala uunshitwe. Oye li mootenda mono, omo ihe haa lala pethimbo lyokuvululukwa.

Omboga oyili yimwe yomiikunomwa mbyono tayi dhana onkandangala ngele ota shiya komalanditho giikulya. Oyili ihe hayi kunwa muunamapya, mono aantu haa kunu , nu una ya koko oha ye ke yi landitha.

Eshina lyokufula olyili olyo halilongithwa okuhumba iilambo muunamapya, uuna aantu yena shoyahala okufulila nenge okufula.

Etego lyoohi olyo omukalo ngono hagu longithwa opo aantu ya vule oku kwata oohi. Ohaya longitha ihe oonete ndhono ha ye dhi tula momeya nongele oohi dhi idhengemo ohadhi kakatele mo noha ye dhi kutha mo.

Ngele otashi ya kondundu, owuna okulonda nokuya pombanda oshoka oondundu dhimwe ohadhi kala oonde nohadhi pula oonkondo omuntu a ye pombanda.

Omboga ohayi kunwa mepya nohayi tonatelwa, opo yi koke nawa nuundjolowele yo yi vule okulandithwa momalanditho muze oshimaliwa shi li nawa.

Omutalelo goshito okuzilila kondundu nenge pombanda oguli ha gumonika nawa, oshoka kehe oshinima ohashi ningi po oshishona no we shitala nawanawa.

Eshito olili lya shitikika, lina evi nosho wo omeya. Ngele otashiya komeya, ohaga kala momilonga dhono dhili odho oonzo dhomeya dhopaushitwe nohadhi kala nomeya ethimbo ele.

Oongombe ngele dhayi kuulithilo opuna uudhila mboka hawu ithanwa ookamutokakanyandi. Uudhila mbono owuli hawuli omadhi ngono haga kala ga nambela koongombe sho osho ihe ohawu kala wa landula moongombe manga tadhi napa.

Efundja ngele lya tiko noohi dha thikana, aantu ohaya tege oohi momeya moka haya tula oonete ye dhi mangela kiiti opo ya kwate oohi.

Efundja ngele lyathiki oohi oha dhiya nohadhi koko dho tadhi ningi omapombo nenge oohi oonene ndhono aantu yeli haya kwata opo yalye nenge ya landithe ya mone iiyemo.

Oombwa dhomomeya odhi li ha dhi zi mo mefuta e ta dhi ka ontela okamutenya, komunkulofuta uuna kwa talala, oha ohadhi yi e ta dhi lala muungundu, dhi dhengwe koonte dhetango.

Shinime shawakemba nenge onkoshi oyo yili ya talika ko onga omukwaniilwa gwiinamwenyo ayihe yomokuti, oyili oshinamwenyo shina oonkondo noha shi hupu mokulya iinamwenyo iikwawo.

Eshito olyili li na iinamwenyo iiwanawa, iinene noyi na ombili, onkene uuna aatalelipo taye ya miilongo ,byoka yi na iinamwenyo iiwanawa ohaya yi komahala hoka iinamwenyo ya edhililwa opo yeke yi tale.

Oondundu odhili odho eshito ewanawa nomongashingeyi aantu oye na iinyangadhalwa yimwe ha yi ningilwa koondundu, ongele oombyono yo ku ufena nenge oku idhewula mono aantu ha ya ende ta ya londo pombanda yondundu.

Ontsa okadhila ko momuthitu hono keli ihaka kala mokati kaantu nokeli kena omeho haga mono kokule noha katuka taka endelele. Okena omawawa omale nomanyala ga honga

Uuna omvula yaloko nawa omwiidhi nogwa pita nawa nogwa ziza oongombe ohadhi kala dhili menyanyu notadhi tyapula omwiidhi gwadho, onga iizemo ohadhi vala uutana mbono wuli owo oshigwana shokomongula nawoo ohawu koko nohawu kavala woo.

Oondama dhoohi oshili dha tungilwa owina wina opo aantu ya kune oohi moka haye dhi tulamo no haye dhi pelemo iikulya sigo tadhi koko nuuna dha koko opo ihe haye dhi kwata etaye kedhi landitha po.

Muunamapya ngele iikwameya oyakunwa oyili hayi haalekwa okulya esiku kehe, opo yiwape yikoke yina uundjolowele.

Iikunwa yomomani gwomatungo oyi li oshinima tashi dhana onkandangala muuyuni wonena moka iimeno hayi kunwa meni lyomatungo yi na owala oonte dholusheno peha dhoonte dhetango.

Ondunda yeehozi oyi li hayi ningwa momwiidhi nosho wo miiti mbyoka hayi longithwa okuninga omitengi ,omwiidhi ohagu tulwa pombanda opo gukelele omeya.

Ngele wayi momahala go mayedhililo giinamwenyo oto adha mo iinamwenyo yomaludhi gili nogi ili ,ongele oondjamba, nongele oonduli mbyono yili oyo iinamwenyo iiwanawa meshito noyina ombili.

Ngele tashiya kuunamapya opuna wo omashina ngono geli gashitwa nawa noga longwa goku heya omwiidhi. Omwiidhi ngele ogwa koko aantu ohaya longitha omashina nokugu kuthamo ye kegu longithe shimwe shi ili le nenge ye ethe okupa iimuna uunaa omwiidhi kagu kowe naa na.

Ekuno lyiimeno meni lyomagumbo olyi li olyo iizemo yehumo komeho, moka aantu haya vulu oku eta po omahala gawo go geno ngono haga kunwa iikunwa mo nohaya longitha olusheno ongaa oonte dhetango opo iimeno yi koke.

Oondama dhomapungulilo gomeya odhili dhatungilwa owina miilongo yimwe opo wupungule omeya gokunwa gaakwashigwana noshowoo giinamwenyo mbyono yili momundhingoloko .

Aantu ohaya kwata oohi taya longitha oonete, ndhono dhili hadhi tulwa momeya dha tegekwa, nuuna oohi tadhi ende, ohadhi idhenge mo monete moka e tadhi kwatelwamo.

Oondama dhomeya odhili ha dhi fulwa owina opo aantu ya kwatelemo omeya, nenge ya tulemo oohi dhawo ngele oya hala oku dhi tekula noku ninga ongeshefa.

Omashina gokumwa omwiidhi oge li haga longithwa muunamapya opo gamwe omwiidhi gwiinamwenyo nenge goku landithwe uuna omwiidhi gwa kukuta.

Muuyuni wehumokomeho ngele otashiya poku tekela iimeno, aantu ohaya vulu okulongitha ominino, dhono dhili hadhi tekele dhodhene pomakota giimeno. Uuna wahala okutekela oho patululako owala, inopumbwa omuntu ena eyemele.

Iikuku oyili omahala gondjedhililo mono oondjuhwa hadhi edhililwa mo omo hadhi muninwa. Ohadhi pelwamo omeya noshowo iikulya. Ohayi kala wo yina ombepo opo oondjuhwa kaadhi silemo uupyu.

Oondeina odhi li odho oondundu dhosheenzi, ndhono hadhi kala kominkulofuta nohadhi ningwa po kombepo ndjoka hayi dhi tula kumwe.

Oondjamba odhili dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yili yapumba. Aantu ohaya kala yanyanyukwa mokudhimona, nohaya zi wo kiilongo yi ili noyi ili, tayayi kiilongo hono dhili opo yekedhi tale.

Ngele otashi ya pokulanditha iimeno ohayi tsikwa e tayi tulwa moonayilona moka omo hayi kokele opo shika kale oshipu ngele omutsiki eshi tula mevi onayilona oheyi tete ko owala e ta tula mevi.

Uuna omuniimuna ta munu noombaka, odhi na okukala dhina okandama kadho kokuyoga opo dhi kale dhi uvite ombili. Oombaka odhi hole momeya.

Ongeshefa yoondjuhwa noohi pamwe oyo yili ombwanawa oshoka oondjuhwa ohadhi kala pombanda omanga oohi dhili pevi. Uuna oodjuhwa dha pewa okulya ohadhi iwatele nomakelo gadho ohaga ningi iikulya yoohi.

Omutalelo goondundu ogo onzo yemoniko nawa lyopaushitwe ndyono hali nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo , yeye moshilongo muka opo ya tale omatalelo ngoka omawanawa.

Oondundu odhili dhimwe dhomiishitwa mbyoka hayi monika nawa noya shitwa kuKalunga, ya wapala noya wapalelela. Aantu ohaya ningi iinyangadhalwa yi ili noyi ili koondundu ongele okweenda noku utha omagulu.

Oondundu odhi li oshitopolwa sheshito ndhono dhi na uutalelo uuwanawa. Nuuna we dhi tala okuza kokule ohadhi kala oohokithi, oshoka odhi li dha shitikika.

Monena omambakumbaku ogeli haga longithwa oku pulula omapya opo aantu ya kune oshoka evi ohali kala lyakukuta olya ihe okuhalakanithwa opo muwape mukunwe.

Ombuga oyili oshitopolwa shuushitwe. Shono shili sha toka, nokaashina iimeno oyindji. Ngele owa adha mo omuti, okoogumwe, nodhili omiti ndhoka ihaadhi pula omeya ogendji.

Esimaneko, Ondjuhwa yoshiwambo oyo yi li oshikulya sha simanekwa na una peya aayenda ohayi telekwa na ohayi tulwa metiti e tayi gandjwa ka yenda opo ya lye onga esimaneko ne taamboko.

Oondunda dhoohozi odhili odho dhimwe dhopa humo komeho nodhili hadhi longithwa momahala ogendji gaataleli nenge gaasimanekwa mbono ta yeya oku talelapo.

Iiheke oyi li oshitopolwa she shito moka to adha omiti dha mena dha kitakathana nodha kwatathana. Ohadhi kala dha thita na oha mwiithanwa moshiheke.

Omboga oyili hayi kunwa pandondo yopangeshefa , mono hayi tekelwa nohayi koko, etayi tewa , etayi falwa komahala gomalandithilo hono hayi landwa kondando ndjono yatulwapo.

Uundjambagona owo uunamwenyo wombili na owu hole aasilishimpwiyu yawo. Uuna tawu koko oha wu kala wuli metonatelo lyaantu mbono yeli haye wu sile oshimpwiyu.

Onkoshi osho oshinamyenyo shomokuti shono shili shatalikako onga omukwanilwa gwiinamwenyo ayihe mokuti. Oyili yina oonkondo noyanika oshiponga ngele oyili mokati kaantu.

Omamanya ogeli oshitopolwa sheshito ngono ho vulu oku adha ga tulwa kumwe miipambu etaga ningi po ondunda okuya pombanda, yili kumwe ashike owuga wete giikalekelwa.

Okashina kokupulula okeli oko eshina ndjono hali longithwa okuvundakaneka evi, noshowo okuteta po iimeno mbyono yamene tango, noyili inayi halika uuna aantu taya kunu iimeno yawo mbyono ya hala.

Omboga oyili yimwe yomikunomwa mbyono hayi kunwa momahala gopaunongononi. Mono iimeno hayi mono oonte dholusheno peha lyoonte dhetango noyili hayi tekelwa shiikwatelela komwaalu gomeya ngo yapumbwa.

Oopololeka dhomeya odhili hadhi ya nomafulo goondama, moka hamu kwatelwa omeya ongele taga nuwa koshigwana, nongele otamu tsikwa iikunwamo mbyoka yomomeya, ano iinamwenyo yomomeya.

Muunamapya nuunimuna aanongononi oya nduluka oondama dhomeya , ndhono hadhi pungula omeya gokunwa nokutekela iimeno.

Eyamitho lyuundjamba gona lyili shimwe shomiitopolwa yetonatelo lyiinamwenyo kaniilonga mboka yeli haya longo momahala goku tonatela iinamwenyo yomokuti.

Etsiko lyoohi olyili olyo omukalo hagu longithwa oku indjipaleka omwaalu goohi miitotopolwa moka aantu yeli haya kutha oohi dhoka muushungu nohaye dhitula momeya gamwe opo dhikoke dho dhivalelemo.

Oshiheke ohashi kala shina omiti odhindji dha thita nomile, nohashi kala sha kwata ehala enene nongele wa yimo omuntu ite ku mono e li kondje nongele okuli meni okuna oka kala e li popepi nangoye.

Oondjuhwa odhili pamaludhi wo. Opuna dhoka oondumentu noonkiitu, nuuna dhayi kumwe opo ihe hadhi vulu okwe eta po eyi.

Omakunde ogo geli gamwe go miikunomwa mbyoka yi li ya simanekwa kaanamapya nomonena aantu ohaya longitha omikalo dhopashinanena dhokutekela mpono omeya haga shashaminwa owala pomakota giimeno.

Omashina gokumwa omwiidhi ogeli haga tete omwiidhi etage guumbu opo gukale tagu vulu oku kwatelwa kumwe nokupungulwa go gukaliwe kiinamwenyo.

Oongombe odhili dhimwe dhomiimuna mbyoka hayi muna kaantu nohayi kala yili metonatelo, uuna uuluthilo wathiki oongombe ohadhi uhala tadhili nuuna dha loloka ohadhi lala etadhi gondjo.

Oonyundu odho oondhila dhomomeya ndhono hadhi kala dhi li komukulofuta, nodhi li hadhi li oohi onga oshikulya shadho shesiku kehe momeya.

Ngele otashi ya kekuno lyiimeno momapya ohamu pululwa, etamu ningwa oofola ndhono dhili odho hadhi ende omeya nohadhi talama omeya, opo iimeno kayi se, mbyono yili ya kunwa mevi.

Ekuno lyiimeno pashinanena olyili lyiindjipala, iimeno hayi kunwa meni lyondunda muna ashike uuyelele olusheno owo hawu monika koshimeno sho tashi koko owala nawa.

Molwa omayinyanyudho aantu ohaya hingi iinano iile tayayi komahala nomahala. Etaya ka ninga oontanda pomahala mpono kapuna omagumbo nomalukalwa oha kalapo esiku limwe etaya tsikile komeho.

Omutalelo gwevi moondundu otagu monika nawa, oshoka eshito olyo oshinima oshiwanawa nopaku tala kwalyo Ito zimo nandenande.

Oondoloma dhokutegekela omeya odhili dha ndulukiwa owina opo dhi tegeke omeya uuna omvula tayi loko. Ohadhi kwatelwa omeya nohaga vulu oku kuthwa mo okuza mondoloma yimwe okuya monkwawo.

Ngele Otaku popiwa uudhila ondjuhwa oyili yina onyama ombwaana noyili yiholike noyasimanekwa mopashiwambo ondjuhwa ohayi dhipagelwa aayenda mbono yasimana noyeya okutalelapo tayi ningwa nokamuhoka kawo koopala

Oondundu odhili oshi topolwa sheshito ashike ito vulu oku kunamo nande osha oshoka odhina omamanya nomidhi dhiimeno itadhi piti moma manya.

Ngele otashi keshito, mombuga ohamu adhika omiti ndhono dhili omiwanawa nodha shitikika, hadhi vulu kukala mehala kaamuna omeya nohadhi hupu momeya omashuushuuka.

Uudhila womomeya ouli hauningilwa uuthima wawo wokuyoga omahala gawo gomalukalwa mboka hauwu wukwatha wukoke muundjolowele wokaawukale wuna omauwehame

Epwampwa ehala lyomatondokelo gomeya mono omeya haga tondoka uuna omvula tayi loko nomeya gelipo ogendji. Omeya oha tondoka moka guuka komithima.

Aanongononi yiimeno oyo aantu mbono yeli yiilongela enongonono lyiimeno mono haya tala ongele uundjolowele nongele omukalo ngono omuti gwamena nenge oshimeno.

Eshito olyo oshinima oshiwanawa. Ngele otashiya komamanya, ogeli ga shitwa momikalo odhindji dha yooloka, mono geli giithikamena po, nakehe limwe olina olupe lwalyo oluwanawa, no inalu fewa nando nando.

Okutsika oshili oshinima sha simana, oshoka uuna wa tsike, iinamwenyo nennge iikwameya ohayi mono ompito yokukoka, yo tayi vala, opo yi indjipale.

Uuna omvula ya temuna nomwiidhi guli gwa koka nethimbo lyoku longa lya thiki mepya ohamu pululwa opo omwiidhi ngoka gwa li gwa mena gu dhipagwe/tetwe mo, opo aantu ya wape oku kuna mo iikunomwa yawo mbyoka ya hala.

Uuna wakuna iimeno owuna okukala hoyi talele opo, wumone ngele otayi koko pamukalo ngono wahala nongele pamwe omuna uupuka mboka tawu yi imbi okukoka.

Ongeshefa yuudhila oyili hayi pula oshinamwenyo shikale sha tungilwa oshikuku shili nawa moka tashi kala shina egameno nuundjolowele wuli nawa shiwape shi tunge olutu lwahapa nawa sho shi wape she ete iiyemo yili nawa moma landithilo.

Muunamapya uuna omwidhi gwakoka nogwa kukuta aantu ohaa longitha eshina lyokumwa omwiidhi, ndono lili hali guumbu nokugu tula moshipandi opo gupungulwe guka pewe iinamwenyo konakuyiwa.

Eyoka olyi li oshitopolwa shopaushitwe noli li hali kookoloka pevi noha li lyana, noli na uuzigo mbono wuli wa nika oshiponga hawu vulu okudhipaga omuntu.

Oondjuhwa odhili dhimwe dhomuudhila mboka hawu longithwa mongeshefa moka aantu haye wu putudha, e tawu koko opo yewu landithwe po ongele onyama, ongele tawu vala omayi nenge omalwenya.

Iikuku yoondjuhwa yo pashinanena, oyi li ya longwa pombanda no pevi. Moka oondjuhwa omo hadhi kala no mo hadhi pewelwa iikulya. Mo omo hadhi pewelwa okulya, mo omo wo hadhi valele omayi.

Muunangeshefa yoondjuhwa, oondjuhwa odhili hadhi vala omayi, ngono ge li haga kuthwamo kesiku kehe, nohaga kalandithwa.

Omatungilo komunkulo futa ogeli ogo oonzo dhopaushitwe kiimeno mbyono ya kunwa pooha oshoka otayi mene nawa omolwa uututo mbo wuli popepi. Nomeya opo geli.

Oondayina odho oondundu dho shientsi ndhono hadhi ningwapo kombepo komafuta. Ohadhi ningwa kombepo ndjono hayi kala onene nohadhi igongele pombanda dhafa oondundu.

Iimeno yilwe ohayi kunwa kuuyelele wolusheno, ashike kayi shi kuuyelele wetango noyili hayi mene nawa nohayi kokelele oshoka uuyelele mbono wolusheno taye wu longitha owu li hawu kala metonatelo lyomuntu shiikwatelela koshimeno.

Uuna omvula ya loko iigwanga nomwiidhi ohayi koko nethimbo ngele lya thikana omunafalama okuna okupulula epya lye opo a kuthemo iimeno mbyono inayi pumbiwa ye a wape okukuna mbyono a hala okulonga nayo.

Ngele otashiya kuunamapya uuyuni showa humu komeho. Omuntu ota vulu oku longa noku kuna. Ta longitha iilongitho mbyono yili yashitwa yoku longa iilongaoyo tuu mbyoka. No hayi kala yili momisinda dhu ukili nawa noya landulathana ethimbo kehe.

Ngele otashiya kuunamapya opuna omashina ngono geli ga longwa haga longithwa koonyala. Ongele ogo kupulula hamu tulwa owala omahooli ngweye noto li longitha koonyala. Ndoka lina ondando yili pevi shivulithe omashina ngoka omanene.

Oshikuku shoondjuhwa oshili shina omatemba, mono oondjuhwa hadhi tulilwa iikulya, opo dhi lye esiku kehe. Ogeli ga handjuka nawa, oshoka adhishe ohadhi vulu oku yapo dhili momukweyo, e tadhi li dha manguluka.

Oonkambe odhili yimwe yomiinamwenyo mbyono hayi kala moma wulithilo giimuna odhili hadhi longo iilonga oyindji ongele oku enda aantu ongele okuhumbata iinima oshoka ohadhi kayilwa dho ohadhi hili omatemba.

Ethimbo lyokulonga ngele lya thikana omapya ohaga pululwa opo iimeno mbyoka ya adhikwa yamena kevi noyili inayi halika yidhipagwe nevi liningwe nawa opo muwape mukunwe iimeno mbyoka iipe.

Momahala go mapungulilo go miinamwenyo yo mokuti, omulibhamh a dhika iinamwenyo yo maludhi gi ili no gi ili, moka wo muli mana omithima dho meya, mono iinamwenyo hayi nu.

Oopoloweka dhokumuna oohi odhili dhiindjipala uuyuni sho tawu yi komeho. Aantu ohaya tekulile oohi moondombe moka haye dhi sile oshimpwiyu esiku kehe dhili meni lyomatungo nenge pondje.

Oondama dhoohi ogo omahala mono oohi hadhi kunwa. Nogeli hadhi tulwa omeya nenge hadhi tekelwa omeya opo oohi kaadhi kukutile mo.

Etango ohali piti kuuzilo nuuna talipiti ohalikala lyasheneka oonte ndhono aantu yeli hayedhi tyapula unene ngele etango talipitii nohaakala yapanda okulitala.

Omagumbo giikunomwa ogeli haga longithwa olundji monena oshoka mono iimeno oyina oonte dhetango dhangambekwa, no ihayi pumbwa okutulwa omeya ogendji unene.

Shiyenga shaNangombe ngele a temuna oondhila dhomomeya nadho ohadhi thiki, ndhono dhili oshitopolwa shadho nohadhi li uunamwenyo uushona mbono hawu kala kohi yomeya ngaashi oohi noontangu.

Okombitha olyo ehala ndyoka hamu telekwa iikulya no hayi landithwamo nangele wuna shoka wahala otoyi ko owala gweye topula shoka wahala wupewe noho shi pewa kaanilonga, etofutu.

Omatekelo giimeno oge li ogo omukalo hagu longithwa uuna omvula yasheka , aantu ohaya tile omeya piimeno okuza koopomba nenge koonzo dhimwe dhomeya opo iimeno kaayi se.

Muunamapya, ngele iimeno ya koko, aantu ohaa yi mepya yaka helele, moka haa ka teta po iimeno mbyoka inaa yi halika, yo ya kaleke po mboka ya halika, naambyoka wo yene ya hala okuteya.

Ominino dhokutekela iimeno, odhi li hadhi tulwa mevi nodha andjakana dha landula iimeno. Nongele okwa patululwa omeya ohaga shashamine ga ukilila piimeno.

Iimeno inaayi halika ohayi kuthwa mo mevi pethimbo lyokulonga, opo iimeno mbyono ya kunwa nelalakano yi mone ompito yokukoka nawa yo yi wape yi teywe.

Omahala ogendji ngono geli haga edhililwa aa talelipo nongele omai nyanyudho, ogeli haga kala gena okamu thima koku yoga koma yi nyanyudho ngono haga kala geli mokati kehala.

Omankende ogeli oludhi lwoohi dhoka hadhi kala momeya gomulonga. Odhili hadhi koko nohadhi mono oshiviha shopombanda etadhi ningi oonene, odhili hadhi kwatwa onga oshiyelelwa.

Omu talelo gwevi lyoondundu nomamanya, ogu li tagu monikila nawa kevi. Na uuna wa tulako omeho goye, eto ga kuthako noshi li hashi hi li aataleli.

Muunamapya aantu ohaya mu iikwamboga mbyoka yili hayi telekwa opo yi ningwe oshiyelelwa aantu taya li nohayi kala yina uundjolowele.

Oopoloyeka dhiimeno odhili odho dhimwe dhomomalongo, moka aantu haya kwandjangele nokudhenga omuthindo, pelongo lyiimeno, mpono hayiilongo nkene iimeno yi ili noyi ili hayi mene, nomomahala moka hayi vulu okuhupila.

Muunamapya monena omuna ominino dhoku shashamina dhono hadhi shashamine okuzilila pombanda, dhilimo dhathikama mevi na ohadhi shashamine iimeno okuzilila pombanda. Omuntu ohatemeko owala kopomba dho tadhi tameke okutekela.

Muunamapya omuna oondjila odhatungilwa owina dhokutekela momapya, moka omeya hageendemo naashi hageendemo omuna oombululu dhowina dhokutekela evi.

Muunamapya ngaashingeyi omuli woo muna omashina gokuhelela. Aantu ihaya helele we koonyala ohaa longitha owala omashina gokuhelela ngono haga longele kumwe nomashina gokukuna.

Eshito olina evi, iimeno, oondundu niiikogo. Nongele owa tala, ohali monika nawa, na ito mana oku tala oshoka olya yooloka mpeya naampeyaka.

Ongolo oyo ngaa osino. Oyo yili oshinamwenyo shimwe shomii namwenyo yomo kuti, mbyono ihayi kala mokati kaantu noyili ya pumba. Ohayi monika woo nawa poma hala gamwe.

Ehala lyomainynyudho ohali kala lyaziza nawa lyo olyina wo omiti dhomuzile moka aantutaya vulu okugondja na otaya vulu okuningala wo okashike pendje wo kopepunda.

Oonyanga odhili dhimwe dhomiihape mbyono hayi kunwa nohayi tewa etayi ka landithwa noyili ya pumbiwa esiku kehe moshigwana oshoka aantu oheyi longitha okuteleka.

Oonete odho dhili hadhi longithwa uuna aantu taya kwata oohi momeya omale, mono onete hayi tulwa momeya yo aantu taye yi hililile kombinga yimwe nenge yilipo ya kwatelwa po opo oohi dhiyemo.

Moondundu omuna iimeno nosho woo omamanya nongele toyi talele kokule itoyi mono ashike ngele owahedha popepi iimeno nomamanya owuna okuga mona.

Muunamapya nuunimuna omuna omashina ngokunwa omwidhi ngono hanga tulwa owala omaholi ngweye tohingi, sho tohingi lyo otali yetepo omwidhi noku ngu gongela meni lyalyo eta ngu lyikumbu otangu Kala nguli kumwe ngukapewe iimuna.

Emuno netekulo lyuudhila olili lyi indjipala muuyuni wonena oshoka ohawu gandja omauwanawa ogendji ongele ogo mayi, onyama noshowo omalwenya ngono haga longithwa iinima yi ili noyi ili.

Ngele otashi ya kokumuna aamuni yoondjuhwa ohaya kala noondjuhwa dholudhi lumwe. Mono haye dhi hogololele owina opo kaadhi kale tadhi ili shono shili hashi shunitha ongeshefa pevi.

Muunamapya iimeno nenge iikunwa oyili hayi tekelwa omeya esiku nesiku opo yi kalekwe nomwenyo kayi se kuukukutu nokoonte dhetango.

Iigadhi oyili omahala gokukwatela iilya omo ihe hayi kala oomwedhi moka nuuna aantu ya hala okulya ohaya ka kutha mo.

Oshikunino shiimeno osho ehala ndyka mu li ha mu kunwa iimeno, yomaludhi gi ili, nogi ili. Paampito dhimwe, oha yi kunwa ku za pevi, nopaampito dhimwe oha yi kunwa oku ziilila pombanda, pamikalo dhopashinanena.

Omatondokelo gomeya ogeli haga iithanwa omapwanka, moka omeya geli haga ende shanpa omvula ya loka, guuke kombinga yimwe, kehala hoka kuna omapungulilo gomeya.

Omamanya ogeli oshitopolwa sheshito ngono woo haga vulu okuninga po ondundu, moka ho adha geli kumwe agehe tohala wutye ogagongelwa po etaga yi sigo opombanda

Taku longithwa uuyelele wolusheno, iihape niikwamboga ohayi vulu okukunwa meni lyomatungo, mono hayi koko nawa notayi endelele taku longithwa uuyelele mbono wu li tawu tonatelwa kaantu yoyene shi ikwatelela kwaa shoka oshimeno sha pumbwa.

Oshigunda shomakandelo oshili olyo ehala mono oongombe ndhi onkiintu hadhi tulwa dhayoololwa kuutana wadho opo dhi kandwe. Ohadhi pewa ihe iikulya omanga tadhi kandwa.

Omutalelo guushitwe woondundu oguli hawu monika nawa ongele ototalele okuza kokule, shono shili hashi nana aataleli miilongo yimwe.

Oshigunda ehala ndyono li li hali longithwa ongele okupela iinamwenyo iinima mbyono hayi kwatele komeho uundjolowele wayo, ongele iimongwa, omeya nenge wo omwiidhi, opo yi lye.

Oohi dhoshiwambo odhili oshihelelwa shasimana ngele tashiya kolukalwa lomomikunda moka aantu hayedhikwata momithima ongele onuundjolo nongele opakushongula.

Onyama yondjuhwa ohayi vulu oku longekidhwa nawa nokamuhoka ka tulwa ondungu nawa, yo tayi kala yina omulyo kamana.

Ekuno lyopashinane ohali longi owala niimeno mbyoka hayi vulu oku kunwa meni lyomatungo moka muli hamu gandjwa omeya gagwana kiimeno oshowo oonte dholusheno peha lyoonte dhetango.

omtalelo gwevi oguli hagu monika nawa ngele to tala oku ziilila pombada, ngele owuli pondudu nenge pehala lili puule.

Muunamapya aantu oyeli haya longele kumwe opo ya fule omatelendya mono yeli haya tula ongele iiyimati yawo inayi pya ha yeyi tulamo opo yipye.

Omutalelo omwaanawa komukulo thima, hoka kuli taku monika nawa oshoka omeya ogeli taga monika nawa moondudu nosho woo omilunga dhoka dhi lipo.

Omilonga odhili oonzo dhomeya dhopaushitwe ndhono hadhi pungula omeya uule nethimbo gaantu nogiinamwenyo, opo yimwe yo yi vule oku kala momwenyo.